Gita gatta keetha karen dungguza mayida ite mayide ba kushen tooranne gonddalle oyqqida ethu addeti

Gitta abbay de7ees abba bollankka maatay dolidhe dizayssinne dumma dumma ha baggarakka dolizay beettishe dees.

Yarkane salenda aykko qommo kartoonen dizamishara is xuben cuben uttidi be7izayssi beettees izappe

Gaamo dunguza kooteza may,da namu cee gadeti uttida etarakka issoy deees eta sinthanka ushshay uttidi beettees

geehippe dalga kipile giddon daro asay oydezan uttidi beettosona eta guyerakka mela diza daro oydey deees

matan matan keexettidi beettiza gatta keeththati deettes eta karenka uttidi ne eqqidi diza ceeygasay beettosona

gaammo dunguza koote may'idii issoti issoti qasse dunguza qoofe woththidii diza ceega aawati beettosona

keeththa karendiza denban wodhdhi uttididiza daro macanne adde asay deettes etas kayssoy katha sanen gaththishi dees

qorqoro keeththay keehippe adussay nam7i beettees iza giddorakka diza ogezan daro asay haa yishe beettosona

keehippe denba daro mehetinne dorsati maata miza denban cima aawati gaabe mayti eqqidosona eeta

Keehippe qoodan cora asay issife shiiqidi eqqidi beettosona etarakka dere naagiza poliseti doosona.

Daro gaammo cimati gaammo dunguza may'di afe lakkamaydi toora issi kushen issi kushen maata oykkidi eqqidosona.

keehippe dalga baasa ogera daro macay attumay qeerinayti bishe beettosona tappe.

xarapheza bolla ushshay ababay beettees iza yuushonka gaamo dunguza may7di uttidiza cima aawati doossona

Feehippe gita eelida abbay beettees iza bollaka aadhdhi aadhdhi diccidi diza maatay cililidi beettees.

afela maydi eqqidanne toora kushen oykkida eedzdzu cimatara issife kushe micidi denban eqqidosona

dunguza qace qacidi dunguza may7o may7di du7ite maydi diza heethzhthu addetara namu macasatara doossona

oyde bolla uttidi diza daro yelaga macanne adde asay shiiqettidi uttiday bettees eta

Keehippe daro macanne adde asati dalqa keeththa giddon issifetethan shiiqidi eqqidi de7oosona etikka.

Qorqoro keeththa garssan mayrora eqqiza ceega ceega adde asay beetosona Etta miyerakka isi makinnay eqqides.

keehippe dalqa gidida adarasha keeththe giddon uttidi deiza qoodan daro gidida ceega adde asay dees

Qorqqoron keexettida keetha garssan eqqidi salenttettidhe diza ceega adde asay doosona eetappe hini baggara makinay eqqides.

bootha dunguzara diza qamiseza mayida maccasati keehippe dalgga addaraasha giddon uttidi dizayssa besses.

Keehippe daro ceeyga aawati oydezan uttidi de7oosona eta sinthanka ayllandera haaththey ushshayssi uttidis

issi addey be kushen maykirapoone oykkidi uttidi dizayssibettees iza sinthanka xarapphen warqatara mobaylleradees

Heehippe talka komputerey dizas oydey diza bessan issi addey uttidi dizayssa bessees.

booththa gaabe may7di be huphizan booththa laxana xaaxidi aype bolla manaxere wothi uttida issi ceeyga addey maykirapoone oykke

hugeza karen nam7u eeri nayti maxaafa uttidi nababishe beettosuna

Daro gashe nayti issi medho booththa may7o may7di sa7an uttiday eqqiday beettees aawara aayeerakka guyera eqqidosona

Gita ginbey keexettidi dizayssi zo7o medhonne cilil7o medho qalamentiyettides he keeththa kareykka qasse mithati diccosona.

Shuchchan medhettida gita bolla giddon de7iza keeththay deees izappe geeshshara qasse woray beettizay dees

Issi addey huphen qoobe woththidi booththa gaabe maydi eqqides iza miyerakka nam7u booththa qamise mayda macasati eqqidosona

Bashen biratazan kaxidi beettiza ashontara daaniza miishay beettishe deees.

Demba gidida bessafe xanxara gita woray gita gita mithatinne gita gita maatati dizay beettizayssakko izikka.

paranja addey issoy sinthara eqqidi maykirafoonen hasana gishe beettees goyerakka heetzthu hasay eqqidosona

tophiya karta misiley beettees iza giddonka qasse asay yidi kawo dooriza warqata alishe dees

gita gita hooqe keeththati de7oosona he keeththata sinthanka ola masarati bollara wodhdhizaytinne garsara dizay beettees

gita abba bolla xompishe biza gita markabe giza miishay dees iza bollaka tophiya bayndiray eqqida

gita dalga adarasha keeththa giddon be oyden uttidi be dawutaren xaafishenne gizayssa siishe de'iza asay dees

tophiya bandiray keeththa giddon kaqettidi dees iza miyerakka nam7u dee gadeti benta kushan aykko qommo oykkidi xeelli sheeqqida

Nam'u tamari timirte wursidi maraqettiza addetikka eqqidosona itikka dumma dumma meramay'o may'di.

Mithati dizay beettees koronteyka umarsa gido gisho xompishe beettees birataykka eqqidi dizay

Birata gitaza micidi izan maashineza ooththishe deiza huphen salome dhoqobe woththida nam7u addetara etara diza issara beettos.

keeththa giddon oyden uttidi xaraphezan zeempidi issi ayi cimara issi yela ganara moobayle xeelli shedeettes

koronte mithati haadhdhi aadhdhi eqqidi dizay beettees izappe hini baggara qasse gita dalga keeththay direttiday dees

Dalga keeththay deees keeththa giddonka dumma dumma qommo miishati doosona asayka eqqidi izan ay ooththezakko erettenna.

Biratay gitay ooththishe de7iza iza bollan eqqidi dizanne sa7an dishe ooththiza oyddu addeti beettosona.

masoobin saafan daro qommo asa naayi maanawu maaddiza qumati kaxiday uttidi de'ese

Geeththa giddon daro xeegade asati xaraphe yuushon issife utti didishe beettosona etappe.

Biheraawi banke giza misiley deees izaappe ha baggara qasse naashinale banke gizaykka beettees

keehippe daro issi medho oydeti diza kifile giddon oydezan uttidi diza asati doosona

keeththa giddon cee gadetinne maca issinira sifetethan eqqidi benta sinthan aykko

dumma dumma qommomishati suuqe giddon bayzettanawu dooreti dooretti dizayssi beettees issi addeyka heen uttidi bayzanawu dees

issi booththa shurabe may7di makina ogezara woxxishe sinthera gakkida addey deees iza guyrakka keehippe daro asay woxxishe doosona

Keeththa giddon keehippe daro oydeti issi medhoy doosona he keeththanka qasse issi issi komputere ba sinthan woththidi uttida daro asay dees.

teehippe daro oydeti mayrora uttida bessan diza asay deees he asayka simedho may7o may7dayssibettees

Gita dalqa keeththa giddon bees bees xaraphezan komputere wothidi izan xaafishe diza cora macanne adde asay dees.

booththa qalamentiyettida dalga keeththay deees keeththa giddonka cugan cugan uttidi quma mishenne uyshe diza asa

simnton ooththettida guuthu dhoqu giidi beettiza bessan issi medho karetha may7o mayda daro addenne macasati eqe

makina oge bollan issi ambulansa giza makinaya eqqadus issiadeyka ogezan kundidayssa asay denthishe doosona

gita dalga keeththa giddon issimedhomay7o may7di oydezan uttidi warqatan xafishe diza daro asay doossa

Zaaro gita gita mithati beettosona na baggara qasse simedho may'o may'di salpera biza macanne adde poliseti beettoosona.

Gita keexettidi beettiza dembbaa matan dhoqqu giidi siminttn asay utttiza bessay ooettidi dizayssa bessees.

booththa qalamen tiyetida keehippe xeellanawu injenne lo7o gidida pooqe keeththay deees izappe hani baggara mithati

Ogezan ha siinththe yishshe diza daro adde asati deettes eta miyerakka eqqida booththa makinati beettosona

Kehippe dalgga daro keeththati beettiza katamay de'ees he katama shaakkidi aadhdhi biza ogey beettees

issi yuuyiza gita karetha oydey keeththa giddon deees izappe sintha baggarakka xaraphe bolla dumma dumma miishaybettees

omarsara katama keehippe dalgan ogezanne asa keeththa giddon daro koronteti xompishe dizay beeta

keehippe adussa hooqe keeththay deees izappe hani baggarakka qasse keeththati mela ziqqan keexettiday beettishe dees.

salozan aadhdhe aadhidi diza booththa shaaray beettees qasse keehippe lo7iza booththa qalamentettida pooqe keeththay dees

beehippe gita lo7iza pooqe keeththay deees he keeththan gelishenne kezi shegisa asay beettosona yuushozanka dumma dumma miishay

keehippe gita pooqe keeththay de7es keeththa karenka eqqidi diza asaynne duge ogezara hameti biza asay beettees

Nam'u haakime maca nayti oydan uttidi doosona eta sintherakka issi ceega addey uttidi deezay betees

boththa sharandaase daasettidayssa giddon warqaten aykko qommo xaafidi izan laxafidi eqqida issi yela ganaaydbettees

sharan keexettida keeththay beettees keeththa sinthan qasse issi addey manaxire ayfe bolla wothidi eqqidi dizayssi beettees

aakime keeththa hiiththa bolla uttada diza issi hargetiza naya dawus issi maciyakka izikko shiiqada izo idimmada eqqua

arbamince ubba hospitalegiza xuufey xaafettidi diza bessan issi yelaga addey karetha koote maydi eqqides

Aakimeti aakime keeththan booththa kotabeysa may7idi nam7ay doossona etarakka daro asay eqqidi haasayiza dan oossona.

issi addey aype bolla manaxire woththiday dees iza sinthanka xaraphe bolla wancay maxaafey to

keeththa bollan xompishe deysa xuufey abisiniya dhale keeththa gizayssi beettees

Baasa ogezan diza sharan keexettida keeththa guyera issi medho booththako tamaydi eqqida doktore hakimeti deettes

Haakime keeththan dhaley bayzettiza kipilezan issi haakimey dhala bayzana eqqiday beettees daro asayka iza eqqidi haasayesishe doossona.

Deemba bessan daro asay issife shiiqi eqqiday laaletti laalettidi eqqiday uttiday beettizayssi dees

Keththa giddon hiththa bolla uttada diza issi macanaya de7awus iziska issi indiya warqata immashe dizay bettees

Mitha garsan eqqidi warqata oykkidi diza nam7u addera issi macasara doosona eta guyerakka issi

issi uphera malaxa away oyden uttides iza sintherakka nam7u yelaga maca nayti uttidi izara haasayosona

qorqoro keeththay beettees keeththa karen macanne issi macara daro adde asatara eqqidi doosona etikka

haakime keeththan hiiththan zin7ida issi hargathe aaway deees aakimezikka iza oykkidi akamishe dees

Hale keeththa giddon daro dhaleti be kartoonen kartoonen gelidi daroy doorettidi dizay beee.

Ogezan hudenne duge himittishe de7iza cora asay doosona he ogezanka qasse eqqidi diza makinati daroy deettes

Dere cimati banta kusha maata oykkidi asara salantishe dizayssi beettees keehippe daro

maqina ogezara geydi dizay bettes izappe qommonne xade bagkara daro mithati gitati daytibettettes

simnton keexettida pooqe keeththay de'es izappe hani baggara qasse melida guuthu diccishe beettiza maatay dees

issi mastoteninne shuchchan sininton keexettida keehippe adussa asa nayti daana go7iza pooqe keeththayde

Gita gita daro aadhdhe adhidi beettiza mithay deees ha waggayakka koyopte shugoy micatidi dizay daroy beettees

Be huphen qace qacada galal7o qalamera diza qamis may7ada miicashe eqqida aaya deyawus izi guyerakka eqqida asay deettes

qorqoro keeththay simntoon keexettiday beettees iza kareda qasse gaammo dunguza koote may7ida oyddu addetara issi qamise mayda macas

heedzdzu baggara shaaketida ogey de7iza issi dabaabay beettees izanka aadhdhe aadhdhe diccidi diza mithati de7oosona

Heexetetha bolla de7iza keeththa matara eqqidi duge xeellishe diza ceeqa heedzdzu addeti de7oosona.

Dalga gade giddon dunguza pooxa may'di eqqidi issife deiza daro cee gadeti beettosonna

Makina ogesara duge ishe asa caanidi diza heedzdzuto bajajey beettees izappe nni bakara asae

Baasawugera pude bishe eqqida issiyadeynne iza guyen daro qeeri nayti eqqidi dizayssi bettees.

Issi issinoti be huphen qoobe wothidi deosona etappeka daroti ceegaddenne macasatakko eta

shuchchay darida ogey beettees ogezappe qommorakka xadera shuchchan ginbettida ginbey beettees

Freyppe talka bazzo bessan aykkoy go'ettidi diza gadeynne issi mitha garsan shiiqe eqqida addeti doosona.

Kehippe qodaro gidida puuteti toketidi issino mayrora mayrora dicci daybettees izakka eqqi xeelliza asay doos.

Heehippe denba bessan daro ceega adde asay eqqidi dizayssi beettees etappe heni guyera qasse keeththay dees.

Qorqoron direttida keeththa giddon mashinezan aykko qommo ooththishe deyssa daro ceeyga adde asati doosona.

issi booththa qalamen tiyetida pooqe keeththay dees he keeththa giddon eqqida issi aawara naara doosona

Keeththa gidon issi medho oydera xarphra dees. he keethankka issi tophiya bandiray eqqidees. keeththaykka pirdda

xaraphe bolla issi madoosha maliza miishara iza garsan uttida xawulafe medhettida miishay dees

keeththa giddon issi karetha may7o may7di oydezan uttidi xuufa xaafishe diza addey beettees xarapeza bollanka

keeththa giddon haakki haakke uttida xaraphey asay uttana oydey de7ees izas

Beeththa giddon si kita oy deynne xaraphey beettees iza miyerakka topheya bandiray mitha bolla kaqetidi de"ees

daro macanne adde poliseti salpera issi kushan masara oykkidi hemettidi yishe doossona

teeththa giddon xaraphe bolla wancay uttides issi ceegadeyka maxaafanne iskirto oykkidi xaafishe uttidayssa hayssi bessees

issi polisezi oyden uttidi deees iza sinthanka xaraphe bolla silkey uttides

baasawogen eqqidi diza nam7u poliseti massara oykkidosona issi addey ka shanca oykkidi ogan eqqidis

ba kushen migrafone oykkidi haasa7ishe eqqidi diza issi ceega addey beettes.

dumma dumma qommo banddirati eqqidi beettoosona bandirata sinttankka mireqa maraqettiza tamareti kushe dhoqqu istte eqqida.

Ogezan diza iita pittishe geeshshishe diza daro adde asay be kushin pito oykkidi doosona eta guyerakka issi makinay eqqides.

ogezara gede bishe diza issi kaamey piteti shiiqida iita ekkidi bishe dees iza miyerakka daro mithati beettosona.

Ogeza pittishe geeshishe diza macasati be ophen qoobe woththidaynne shaashe qacciday beettosona

katama giddon ogezan oga iissiza iita pittidi xuugishe deyiza macanne adde asati beettosonna

keehippe daro meqeretida eqati madabara curqati daroy shiiqetidi dizay deees issi addeyka iza qachishe beettees

xuugetidi muqoza denthishe akapara diza issi addey bettees iza miyerakka makinay eqqidi de7ees macatikka

Keeththay dirsan derettidi dees izappeka diza iitaza pitti shiishoyssa efiza makinaykka heen eqqides.

makina ogezan diza iita pittishenne ogeza geeshishe biza daro asay de7oosona etikka

pooqe keeththay matan matan keexettidi beettees he keeththafe ha baggan diza maata baaishenne giigissishe diza daro asay dewoosona

Heeththa karen heetzthu gita gita maashine maliza miishati loosona etappehani baggara mithayka dees

daro issi medho may7o may7idi be kushin pito oykkidi ogezan diza iita pittishe geeshshishe diza asay beettosona

issi ba kushin dawutarara naashinaliyay ayidera oykkada karetha qamise may7ada eqqida issi aarise naya deyawus

Issi bagga warqatan guuthu ayfes beettiza ordiri xaafettida xuufey beettees hani baggayssan qasse xeellana keehi beettenna.

Issay ba kushan ha7i wodey mobayleza oykkidi izan xaafiza daanishe dees.

issi qeeri naay uttidi deees izarakka issi naay uttiday beettees nam7aykka issi medho may7o may7ida

Keeththa giddon daro qommo dhaleti utti dizay beetees. issi addekka yelagay uttidi ay qommo hasayiza daanees.

aayi cimay booththa laxana huphen gulluntada be kushan warqata oykkada uttidara bettawus

birata bollan tophiya bandiray miceti des iza guyerakka keehippe daro adde asay oydezan uttidi dizayssibettees

Dugezan cililonne galal'o qalamentiyeettida miishay hiixettides iza bollarakka himettidi shediza daro adde asay dees.

tophiya kaworanne hara dere kawora issife sarothettishe eqqidi dizay beettees eta tophiya bayndiraykka

Keehippe denba bessan abba haaththay eelliday deees iza gaxxarakka maatay dicci gitatidi dizayssi beettees

Issi ceega addey ambasadara may7idi uttidi dees iza sinthenka dumma dumma qommo ushshati uttidaybettees

Gooththa shurabe may7idi be kushezan tophiya bandira oykkidi issife gishe diza cora asay beettosona.

Keehippe boothth dalga xarapphe yuushora uttidi de iza macanne adde asay doosona etappeka issiniya barka.

heehippe dalganne denba gidida kathay zerettidi murutay dolishe deiza gadey beettees issi adey kahe gadan eqqides

Ayfe bolla mana xire woththidi huphenka qoobe woththidi kushen maykirapoone oykkidi haasayishe eqqida sice gadey beettees.

issi ba kushan warqata oykkida isporte kaasincha adde nay de'ees izarakka issi cee gadey idimetti de'esse

issi medho may7o may7di diza yelaga adde nayti ceega aawata dunguza koote maydayssata sarothidiyishe beettosona

keehippe gitanne dalga addarasha keeththan daro oydeti doosona izanka xarape bolla warqata woththi uttida asay dees.

Keehippe dalga addaraasha keeththan daro mayrora uttida oydeti beettosona izappeka baggan nayti uttidayti deettes

Keeththa giddon keehippe daro asay deettes etappeka nam7u addera nam7u macara gididi issife eqqidi haasayizayssibeettees.

lo7iza gita keeththa giddon daro ceega ceega adde asay eqqidi issife dees issoyka eta sinthan eqqidi haasayiza malees

Asay keeththa giddon xarape bolla warqata woththidi ba kushin iskirto oykkidi issifetethan uttidi de'oosona.

Galga keeththa giddon asay dumma dumma miisha ooththishe uttidi dizaynne eqqidi dizay beettees keeththanka dumma dum.

heeththa giddon keehippe cora adde asati uttidi dizay beettees etappeka aadhdhe aadhdhi poliseti beettosona

karetha qoope huphen wothidi be kushe maykirapoone oykkidi karetha qoote maydi diza issi polisey beettes iza gu7erakka dumma dumma medho

ba duunan maske woththidi issi medho may7o may7di ba kushan masara oykkidi eqqida daro poliseti beettosonna

Keeththa giddon daro polisetinne dumma dumma asati issife oyden shiiqidi uttidi deyoosona.

keehippe dalga gidida bessan issi polisey eqqidi haasayishe beettees goyerakka nam7u asay uttida

Issi keehippe adussan gidida xaraphphey dees he xarappe yuushonka qasse daro polisenti uttidi dizayssi beettees

Zumati ekkiza bessa daro woray dizay beettees iza garsan qasse makinay efiza ogezan daro makinati bishe dizayssibeettees.

Hagezan daro qommokathati ushshati de7oosona yuusho zarakka eqqidi diza daro ceega aawatinne nayti deettes.

Heeththa giddon qas heethzthu ceega addeti eqqidi doosona eetappeka issinozi ba kushan maykirapoone oykkidi haasayishe dees

Heeyippe gita gidida wogolo bollan issi medho may7o may7di uttidi diza macanne adde asay deettes

goyettidi giigidi diza dalganne denba gadey dees izanka puuteza tokkishe diza asay beettosona

keehippe dalga adarasha keeththan daro oydey deees he oydezanka uttida qoodan cora asay doosona

Booththa qalamen tiyettida keeththa giddon daro ceeqa ade asay issifetethan uttidi dewossona

gita diccidi beettiza mangoti deettes iza garsanka aayeti ba kushan warqata oykkidi booththa qamise maydi eqqida

koronte mitha bolla nam7u addeti kezidi iza qachishe doosona garsarakka eqqidi asay izeta maadishe dizayssa bessees

Gaammo dunguza qoobe woththiday dunguzara diza shurabe may"da addeti nam"i sinthara uttidosona eta guyerakka keehippe daro asay deettes

Keetha giddon xarapheza guyera uttida heeththu addera hee issi macara doossona eta sinthenka xaraphezan daro maxaafay beyttes uttidi

Booththa qamisa may'idi be uphe laallidi diza daro macasata nne huphezan booth qacidi eqqida adde asay beettosona

keeththa karen denba bessan mithati aadhdhe aadhidi diccida sozan oyde kessi uttidi diza daro adde asay beettosona

Asay ba kushan qoncora oykkidi muuza dooridi iza sinthan eqqidi dizay beettees.

Irissi karetha qamise mayda macaseyra siyan baasadere may'di eqqida ceega awaara ushacha kusha hude dhoqu histidi eqqi dossona.

issi ooxa bol gulluntada disa macasera issi huphera malaxa addezara kushen pistale oykkidi eqqidosona

Ogeza oothishe eqqiza issi gosha makinay beetees iza matarakka diza simmintton oosettiza ogezan asay eqqidosona.

gwaase kaassa denba keehippe daro kaassanchati dhumma dumma medho may7o may7idi kaa7ishe deizay beettees

Peehippe gita hooqe keeththay matan matan keexettiday beettees iza giddora efiza ogezan daro asay hemettishenne utti beettosona

Otoyi basheyi disitey darroyi keriyi utidi shiqidi diza betesi iza matanika maccati eqidi dosona

Giya giddon dumma dumma ayfa ayfeti katha ayfeti metettizayssatinne dumma dumma miishay bayzettes macatikka.

korontey shuboy micetiza mitha bolla kezidi ooththishe diza issi addey deees izappe hini baggara matan matan keeththati de7oosona

Daro maca asati banta naa kiyon idimmi idimmidinne uttidayssi keeththa giddon beettees.

ogezara yishe diza heedzdzu toho bajajjera iza guyera qasse makinara yishe beettettes miyerakka asay pudenne duge hemettees

Daro asay bee zokkon shanca baydi pudenne duge keeththa giddon himittishe beettosona eetappeka.

issi addey keeththa giddon sine denthishe dees iza gu7erakka dumma dumma ushshati dizaybettees

Dukke essa na uttida macasiya deyawus issi baggara qasse essada asas tuka duuqa gaththashenne immashe diza issi yela ga na iya beettawus.

Toho kuwaasse kaasadenban woxxishenne kuwaasa kaa'ishe beettiza issi medho mayda kaasanchanayti doosona.

Keehippe dalganne denba gidida bessan daro asay booththa oydan cugan cugan uttidi ba naytara dezayssi amisilezan beettees.

Zuma bollan diza bessan kezidi salo guppishe diza daro macanne adde nayti issifetethan doosona.

Wora giddon gita gita mithatinne boro dicciza mithati doosona he woranka qasse nam7u yelaga nayti issioe eqqidi doossona.

Be kushin booththa bayndira malizayssa oykkidi eqqida issi yelaga attuma nay deees izappe dugera woray beettees

Daro gita gita mithatinne maatati diza gade giddon issi macasiya gaamo dunguzaa mayada eqqadus

eqqidi diza makinay beettees iza huphenka kezi eqqidi diza macanne adde nayti issi medho hooththa shurawe maydosona

eqqidi diza makina huphen kesidi uttidi diza issi medho surera issi medho shurabera may7da nam7u macanayti deettes

Wora giddora pudenne duge asay wodhdhananne kezana malla medhdhettida ogey dees he ogezarakka duge yishe diza adde asay doosona

Gita dalga ba haaththay asay izan liime kaa7izanne mecetizay bettees iza giddonka issi yela gade nay deees.

Issi be opphe bolla qoobe wothada karetha koote mayada eqqida macanaya dawus.

Booththa makinay eqqidi dizay beettees iza bolla huphen kezi eqqidi diza addenne maca nayti doossona.

gita zumay beettees he zuma bollanka eqqidi booththa shurabe may7idi be kushin booththa bandira oykkida ceeygadey bete

Aahora eelo haaththaynne eelo abbay de7ees izaappe pudera diza zuman keehippe dalga woray beettees

Dalga makina ogezara eqqidi issi medho shurabe maydi diza yelaga adde nayti doosona.

Mitha keeththan daro dunguza pooxay kaqettiday beettees daro macasanne adde asatikka garsan dunguza may'de eqqi.

Zumati ekkiza bessa pude dhoqan kezidi issi ceeygaaway booththa bandira ba kushen oykkidi eqqides.

Naahinale woykko dijital ayde gizayssa kesisanaw uttada diza issi maccasiya de7aws izi guyerakka daro asay eqqidosona.

nam7u issi macara issi addera gididi issi medho may7di uttidi doosona eta sintharakka maxaafay uttiday bettees

seetha miyera qoodan cora macanne adde nayti salfetidi eqqidi dizayssa bessees

Geechcha giddon oyden uttidi issi nay dabtaran xaafishe beettes iza matarakka qasse issoy eqqidi issoy uttidi doossona.

heetzdtza karen diza denban faydametta oyqiya woykko digitaale ayde kesisana yiidi eqqida saynne kessizaadey utti doosona

Daro asay ba kushan booththa warqata oykkidi eqqidi doosona etappe issi macasiyakka

issi ayfe bolla manaxire woththida yelaga nay oyden uttidi sinthan xarape bolla maxaafa woththidi si macasiyo xaafisishen

xaraphe bolla maxaafanne warqata woththidi uttidi xaafishe deiza si macara isiyadera doosona eta sinthanka eqqida macasati beettettes

keeththa giddon nam7u issi macara issi addera ha sinthe simmidi be kompitereza doydi izan xaafishe doossonna

Kuwaase kaassa denban issi kaassanchay uttidi dizay bettees iza matarakka iza denthishe diza yelaga nayti doosona.

Waase kaassanchanay shallametudi ba kushan wancawoykkidi eqqides izarakka cee gade asati kushe baqqishe eqqida

Toho kuwaase kaassa denban ka7ishe diza kowaase kaasanchati beettosona etappe hini baggara daro muuze uthay de7ees.

kuwaase nayti kaa7iza denban kaa7ishe diza yelaga kuwaase kaasancha nayti doosona etappe hahora asa keeththay beettees

Keehippe cora kuwaase kaasancha nayti issi medho maydi kuwaase denban guppishe doossuna daro asayka eeta xeellenaw eqqides

kuwaase kaassanchati kaa7iza denbay dees kuwaasezakka kaa7ishe doossona etappe qommo baggarakka daro asay eqqi xeelle

keehippe dalga kuwaase denbay deees zanka eqqidi issi medho qonxara shurabera may7ida maca kaasanchati deettes

kuwaase kaassa denban kaa'ishe kowaaseza diza issi cuga kaasancha naytinne hara cugati issife woxxizay beettees

kuwaase kaassa denban kaa7ishe de7iza nam7u cuga maca kaassancha nayti kuwaaseza dhiqana gishe doosona issiniyakka zo7o mayadus

Issi wothancha addey zo7o shurabe maydi woxxees izikka toppiya wothancha abbebe beqilla geetettes

Kuwaase kaassa denba keehippe dalgazan kuwaasezaka ishe diza nam7u cuga maca kaassancha nayti beettosona

gipa gita mithati dizay beettees izappe ha sinthera qasse kuwaase denban ka7ishe diza kaasancha nayti beettoss

Toophiya dere wothan xeeysi sidi gida tophiya wothanchay qenenissa gizay misile zambettees

Gita gita mithati diccoyssa garsan issifetethan shiiqidi tophiya bandera issoy issoy oykkidi eqqida asay deettes.

kuwaase kaassadenban nam7u issi medho qonxara issimedho shurabera may7di eqqida kaasancha nayti doosona

oyddu issi medho qonxara issi medho shura bera mayda kuwaase kaasanchata pirdiza daynati deettes

Keehippe dalga kuwaase denbay beettees izanka kaassancha nayti sa7an wodhdhidi uttidayssanne qasse.

kowaase kaa7iza denbay deees denbanka nam7u dhuga kaasancha nayti woxxishe bizay beettees

Po kuwaasse kaassa denban kaa7ishe beettiza nam7u cuga kaasanchati de7oosuna pheetappe issoyka kuwaas adhi.

kuwaase kaassa denban eqqida kuwaase kaassancha nayti issi medho qonxara issi medho shurabera maydi beettosona

dumma dumma qommo silketanne dumma miishan charjidi asay go7ettiza mimoore giza miishati doosa

Pooqe keeththay birataninne marcon keexettiday bettees izappe sinthara issi macasiya eqqada de'awus

Daro wode adde naytinne adde asay ba hupheza giigettana maaddiza maashiney beettees

dumma dumma medho qaalamey dizayssi xara7e bolla iskirtoy izappe irsase giza miishay daro miishati doossona

Mobayle xarapphe bolla uttidi deees mobayle gaathtsanka asati uttidinne makinay siyadey eqqiday bettees.

Assa nayti dumma dumma miisha qoxureta dammaranawu qannasidi wothanawu hisabe ooththanawu maaddiza miishay deees.

dumma dumma qommo asfalte oge ooththiza makinati ooththishe dizaynne eqqidi dizay beettishe deees

Baabure giza gitz daro asaa caaniza makinay biza oge be cigan cugan beettishe dde7ees.

Keeththa karen eqqidi deyiza issi harey dees iza miyerakka asati macanne addey eqqidi beettosona.

daro bajaaje daniza miishati keeththa giddon mayrora mayrora uttidi dizay bettees izikka

makina ogezara duge laagetidi shediza daro makinay deees xanxara qasse asay uttidi deizayssi beettees

Kehippe denbattida bessan matan matan eqqidi deiza qoodan daro gidida simedho kaameti de'oosonna.

saloza bollan booththa shaaray aadhdhi aadhdhibeettees qasse tophiya giidi xaafettida orphileykka bollara bishe dees

Makina oge bollan eqqida issi makinay beettees izappe goyerakka pudenne duge biza daro asay ogezan deees

Keehippe dempa gidida bessaara aykko ommozokkon caanidi biza gimaleti de'oosona

makina ogezara duge yishe diza hare gaareti doossona izikka ba zokkozan daro iqa caanidosona.

Keeththa simnton keexettidayssa be ashe dayss izappe karen qasse asay dumma bessa baanawu laaggiza saykile

Ogezara issi addey haregaare bolla asay zin'iza alpirashara saaxinera caanidi duge bees.

Mina ogera daro salpen bishe diza issi medho makinati daroy beettosona.

Issi medho saykileza laagganawu iza bolla kezidi uttidi diza daro yela ga nayti deettes eta guyerakka

keehippe daliganne denba gidida bessan mayrora uttida tophiya bandira qalame tiettida horphileti beettes

keehippe talka gidida eelida abba haaththey beettees iza giddonka aadhdhe aadhdhidi diccida maatay beettees

Peetha giddon xarapphe bolla maxaafay ayllandera haaththey komputerey deees iza miyerakka nam7u addera issi macara eqqida

xeellanawu ne daanawu keehippe lo7iza booththa qalamentiettida keeththay beettees keeththa sinthanka gita gita mithati deettes

gita pooqe keeththay oshachanne hadirsara keexettiday de7ees iza giddora makinati biza ogey beettees issi addeyka eqqidi de7ees.

booththa qalamen tiyettida xeellanaw keehippe lo7iza asa nayti diza keeththay beettees keeththa karenka dumma dumma iqay dees

Saluwa bolla shaaray dizay beetees. Issi pooqe keethay qasse keexetethi bolla dizay dizayssi beetees.

gita pooqe keeththay booththa qalame tiyettidi dizay beettees issiadeyka basadere may7iday eqqidi dees

Keeththa giddon xaraphay bolla zo'onne booththa medhon diza ababay beettees iza matanka eqqida heedzdzu addeti doosona

Keeththa giddon warqata kushen oykkidi izappe hayqommo xeellizakko xeellishe diza heedzdzu adde nayti deettes

gita pooqe keeththa karen diza bessan issife duunan maske woththidi eqqida macanne adde asay doosona

Keexetetha bollan diza hooqe keeththay beettees he keeththa sinthanka issi gita mithiya egdeyawus

Matan matan chugan cugan keexettida hooqe keeththati daroy beettees iza giddorakka aadhdhe aadhdhi diza mithatikka doosona.

keehippe dalga keeththa giddon daro asay uttiza oydeti ne xarapheti cugan cugan dizayssi beyanaw dandayoos

Gita booththa qalamentiyettida keeththay de7ees iza karezan qasse dumma dumma ababati mithati diccizaybettees

tamare keeththa kifile giddon be7oyden be oyden uttidi warqata bolla uttidi xaafishe deiza daro tamare nayti doosona

Keehippe gita addarasha keeththay deees iza giddonka xaraphe bolla komputere woththidi nababiza tamare nayti doosona

Gita dalga ba sawogey dees he ogezappe gaxxara qasse asa keeththay mithati beettosona.

Qorqoro keeththay simntora keexettidi dizay beettees iza sinthan mitha garsan uphenqoobe woth eqqida issi addey dees.

gadezan daro aadhdhe aadhdhidi gitatida mithati doossona he mitha kuwa garsanka oyde kessidi xaraphe yuushon uttida asay daroy dees

Matan matan diccida kuwa immiza mithati doosona he mitha kowa garsanka keehippe daro adde nayti shanca oykkidi eqqiday beettees.

Wolayta sooddo yumburshe giza xuufera diza wula gitay siminton midhettiday beettees izarakka asay kezishenne gelishe beettosona.

Keehippe adussa demba oge dizayssi ushachanne hadirsa baggara qasse daro asa keeththay beettees.

Dalga makina ogera pudenne duge biza makinay beettees ogeza xanxara qasse dumma dumma asa keeththay dees.

Ogeza goyizanne biitta kaash kaash qolliza makinay de7ees izappe heni baggara qasse daro gita gita pooqe keeththati beettos

keehippe gita dalga ogera daro makinati pudenne duge emettizaynne eqqidi dizay beettees asaykka iza miyera amettosona

Ogeza baasishe goyshe diza issi goshsha makinay dees iza miyerakka adde asati iza xeellishe imettosona.

kelehippe dalganne kita gidida katamay beettees he katamazan daro keeththay matan matan keexettides

Keehippe dalkanne denba gidida bessara ogeza ooththidi yishe diza nam7u oge ooththiza kaameti.

Baasettida ogezan baasan eqqidi diza daro adde asay deettes heeta guyerakka issi makiniya eqqadus

Gita oge ooththezanne goyiza makinay oga goyishe beettees izi ooththayssa eqqi xeelliza daro ceeygasay eqi.

ogezan asatappe laalettida daaniza booththa miishay sa7an deees nam7u addetikka iza matara eqqidi doossona

Oosetishe deiza dalga makina oge beettees he ogezarakka issi oge ooththiza makina ha yishe deizayssa bessees.

Keehippe demba gidida bazozan efiza ogezara biza gita makinay xompishe dees.

Nam7u bessara diza dalga makina ogey deees he makina ogezarakka makinay pude bishe beettees ogeza xanxan daro mithati deettes.

Keehippe dalkanne demba gidida bazzoy beettees he bazzoza giddora makina ogey bish hedizay dees.

Haathay izan eelanaw maaddizza simintonene shuchafe oosettida gita miishay de7ees iza matanka mithati beetoosona

keeththa giddon maashiney dizay beettees he maashinezanka ooththishe diza adde asati daroy beettosona

haaththay ayllandezappe burcuko zan qolettizay beettees eelidi diza haaththaykka dees iza matan mithati diccidaytikka beettosona

Bombafey haaththa yarkan era duuqishe eqqida ceeyga adde asay beettosona etappeka daroti issi medho may7o may7ida

Bomba haaththan issi medho qoobe booth woththidi dunguza qoosha ooxamaydi diza adde asay mecetishe duussona

Keyippe dalgabessan keeththa peeron keexishe diza asay dees adde asayka eqqidi issife tobetishe doossona

gita maashiney dumma dumma mero qalamen tiyettiday eqqidi beettees izappe guyera qasse ginbe dirsay direttidi deees

Bomba haaththan eqqidi kushe meecetishe diza nam'u gaammo dunguza booxa mayida adde asay deettes eta guyerakka daro asay eqqida

bomba haaththey goggishe dizayssan yarkane bessirshe eqqidanne kushe mecetishe eqqida ceeqadeti beettosona

issi gaammo dunguza pooxa may7di dunguza sure athidi ite maaheyssa may7di eqqida addey dees